Meshan waxa fadhiya sadex gabdhood tasoohorayso waxay gacantaku haysaa oo cagaaraniyo waxay wadataa firacjaale

Waxaa ii muuqda miss ay saaranyihiin hal pizza oo dhameystiran iyo biyo iyo hal xanjo ah

Waxaa ii muuqataa nin wax ku abuurayo dhulka wata fanaanad cadaan

Sariir la samaynayo ayaa meeshaan taalo waxyna ka jaban tahay lug lugaheeda ka mid ah

Waxaa yaalo meeshaan hal dugsi oo ku jiro yaanyo, koosta iyo jaanyo mirooley

Meeshaan waxa ay iiga muuqda caag cad oo ku jira shaar gacma dheera ah oo guluusyo leh iyo sarwaal madow

Meeshaan ma meel lagu ciyaaro basketball waxaa dheelayo gabdho waxaa daawanaya wiilal ka dhaawacay qabaan dhar buluug ah wiilasha dagaal ay fadhiyaan

Waa masaajid waxaa yaalo roog gaduudan, waxaa fadhiyo niman aad u faro badan. Midka u soohoreeyo waxuu wataa qamiis qalin ah, cimaamad, koofi iyo ookiyaalo.

Meel jajabsan oo ku yaalo jiingado geed cagaar yaal jawaanana qashin ku jiro iyo geedo

Halkaan waxaa yaalo miis iyo kursiyaal kursiyaalka waxay ka kooban yihiin lix kursi oo midab kooda eh dameeri miiskana waa madow lugihiisana madow waaye waa bir

Meeshani waxaa fadhiyo niman nimanka waxay usoo horeyaya surwal madaw jaakad madaw

Meahaan waxaa saran efoon iyo sanduuqiisa laba xabo dhega efoon iyo sanduuqiisa efoonka kalarkiisu waa cadan sanduqisana waa cadaan

Meeshaan waxa yaalo miisas aad u fara badan iyo kuraasooyin, meeshaa waxa ku yaalo geedad geedadkaa ww geed qumbo dhulka waxaa yaalo geed cagaaran

Meeshaan waxaa fadhiyo sadex gabdho sadexda gabdho labada Gabar ugu soo horeeso mid wexee wadataa xijaab madow wexee kasii Dabo wadataa Xijaab cadan oo yariis eh iyo Maas gabadha kale waxa ee wadataa xijaab buluug eh wexee ku dul wadataa xijaab yaroo cadan ah gacanta waxa ugu jiro kolofis iyo jijin

Meeshaan waxaa taalo hal makiinada waa dhale eh ama caag saa u taqaaniin makiinada waxaa ku jira cabitaan waxaa agtaagan naag oo dhar oo baluug cagaar ow ugu jiro.

Googad waxa ugu jira shaati iyo surwal shatiga midabkisu waa madaw

Meeshaan waa meel ay darasar suran yihiin waxaa iiga muuqda shaatiyaalka cadaan qaxo guduud caddaysi waxaa hoos yaalla sargaal la mid madow

Halkaan waxa fadhiyo 3 gabdho sadexda gabdho waxay gacanta kula jeedaan qalin iyo buugaag mid waxa u xiran in dha shareero gacanta madaxey u saarantahay mida gacnta madaxa u saarantahay cilaan ba u saaran midna sidoo kaleeto iyo walibobgacnata u saarantahy kuligood waxay wada wataan dhar jaallo

Meeshaani waa suuq waxaa maraayo gaari waxaa saaran raashiin waxaa ak fadhiyo naag oo uku jiro xijaab cadees ah u saaran masar cagaaran waxey wadataa cabaayad madow

Meeshaan waxaa iga muuqda waddo ay marayaan baabuur iyo bajaaj baabuurka kelirkiisu waa caddaan bajaajtuna waa guduud bajaajta waxay leedahay saddex lugood baabuurka na afar lugood bajaajta waxaa saaran hal nin

Meeshaan waxaa taagan niman waxay dhisayaan laami waxaa taagan baabuur wayn midkii laamiga saaraayay ah nimanka wiilkaan ugu soo horeeyo wuxuu wataa caag jaale ah funaanad cadaan iyo shaati cagaaran surwaal madow kabo wuxuu gacanta ku hayaa badeel

Meshan waa wado waxamaraya moto midabkedu waa madow gaduud waxey ledahay sadex lugod

Meeshan waxaa iga muuqday meel lagu sameeyay jalaatada darbiga midabkiisu waa midooday kuraasto waa guduud dhulkana waa yara gudud ahaan

Hal banbalo cadaan ah oo ku jiray surward-ka leerkiisu waa madow pompala waxaa horfadhiya laba wiil

Hal shaati oo laa laaban wuxuu dul saran yahay daaqad cadaan ah

Waa wado mareyso bajaajyo iyo baabuur wayn. Bajaajyadu waa gaduud, waxaa taagan hal nin askari ah waxuu wataa dhar madow gacantana waxuu kuhayaa qori.

Meeshani waxaa fadhiyo gabdho gabdhahaasi waxay wataan dirac madaw

Waa musqul oo leh waji dhaq, tuuji, hal daaqad, shaawarka kore iyo muraayada wax lagashto.

Meeshaan waa wato waxaa tuuran naago naagta ugu horeyso waxey wadataa dhar madow ah

Meeshaani waxaa yaalo katiinad oo dhaadheer oo badan katiinada midabkeeda waa dahabi

Waa markab kasoo baxaayo bada laga dajinaayo alaab

Meshan waxyalo katarbiil yaal lami dhedisa midabkis waa jale waxow leyahay afar lugood

Meeshaan waxaa taagan hal nin midabkiisa uu yahay baroon timaha u daysan wuxuu wataa shaati baluug eh

Meeshaan waxaa taagan hal nin oo gacanta ku haayo makarafoon wuxuu wataa dharka ciidanka waa seddax xidig le

Meeshan waxaa saaran bacweyene iyo garab saarkiisa bacweynaha intaas oo midab ah buu leeyahay madoow iyo cadaan garb saarkana waa cadaan

Halkan waxaa yaalo afar khamiis ah afarta khiis waa mafaw midi kafee

Meeshaan waxaa saaran kabo janbal madow eh oo kor bir uga dhagan oo qalin eh meeshay saaran yihiina waa madow.

Beer oo la oo biyo lagu warabinayo waraabinaayo baartana waa beeer mosa cara madoow ah

Meshan waxtagan naago io wll nika usohoreya waxow wata shati cagar garawati gaduudan io kofi cagar

Halakan waxayalo shati kalarkis cadan galuskis cadan waxa kudhegan xasha madow ah oo qural jale ah

Meeshaan waxaa yaalo mar ka waxaana kaloo yaalo maraq iyo canjeero karsan

Fadhi iyo rog fadhiya larkiisu waa madow roga ka karkiisu waa caddaan waxayna ku jiraan qol

Meeshaan waxaa fadhiyo niman midka soo horeyo wuxuu aqrinayaa kitaab moobeel baa jilbaha usaran wuxuu wataa shaati cadaan ah

Meshan waxa iga muqda gabar yare oo makrofan gacanta kuheyso io labo nin ninka usohoreyo waxow wata amamad cadan io qamis baluug

Meeshaani waa laami xamar waaye baabuur iyo cabdi bile ayaa maraayo iyo ambalaas

Meeshan waa kawaanka lagu gado malayga waxaa iga muqdo niman fara badan iyo naago gabadha uso horeyso waxay awadata xijaab cadees iyo indha sharoor

Meeshaana waxaa yaalo birta lagu fibaayo mac macaanka oo kotontada iyo kartoonkeeda.

Meeshaan waxaa maray 3 niman ah waxaa ay wateen dhar baluug ah iyo surwaal

Meeshaan waxaa iga muuqda waddo ku yaalla geed cagaraan dhanka mugdiga waxaa ka xiga guri geedka hoostiisa waxaa taagan nin wata gaarigacan

Meeshaan waxaa ku farsamaysan shaati madow iyo surwaal yar oo cadaan ah

Sheelad saaran dalaagad iyo qalin talaagad

Meeshaan waxaa yaala barfuun kalarkisu waa madow wuuna caraf badan yahay

Meeshaan waxaa fadhiyo gabdho baranaayo harqaan. Gabadha ugu soo horeeyso waxay wadataa xijaab buluug maari ah iyo indho shareer.

Sariir labo nafanayn ah saaran joodari iyo labo barkin sariirta waxaa saaran go' cadaan eh barkimanka go gaduud iyo cadaan eh.

Meshan waxa suran fananad io sirwal haf ah fananada midabkedu waa madow sarwalkan waa madow

Meeshaan waxaa yaalo boonbalo waxaa kujiro katiin oo ah mida gacanta lugu xiranayey, boonbaluhu waa madow katiinadu waa dahabi.

Meshan waa Mel dhismo kusocoto waxaa tagan gaari Kan ugu soo horeeyo wuxu wataa garan cadaan iyo surwaal madow madaxana waxa ugu duban Camaamad

Meshaan waxaa yaalo Haan dhala ah ku jiro rooti qalel ah

Meeshan waxaa yaalo qaro oo miis saaran midabkiisa waa guduud

Meeshaan waxaa fadhiyaan sadex wiilal iyo sadex gabdho oo yar yar

Meshaan waxaa tagan laba gebdho oo gacanta ku haayo makarofan labada gabdhood wexey wataan xijabo madoow iyo cabayado madoow ah

Meshan waxaa saran funanad riigriigmo ah cad iyo madoow iyo guduud kuleetigana madow bey katahay

Meeshaan waxaa yaalo miis, buug, armaajo alaabta la korsaaron miiska midib kiisu yahay madow

Meeshan waxaa ii muuqda niman waxay fadhiyaan xaflad waxay wataan suudaan madow bilood shaati cadaan

Gaari aad iyo aad u wayn ayaa waxa uu ku gadoomay waddada

Meeshaan waa laami waxaa maraayo niman, baabuur iyo mooto faykoon ninka wado waxuu wataa fanaanad cagaar ah.

Meshaan waxaa fadhiyo gabar waxey gacanta ku haysaa buug

Meshan waxa fadhiya hal gabar wadat ookiyalo madow ah turaxad cafan ah waxey gacanta kuheysa qalin

Meeshaan waxaa fadhiyo nin waxaa horyaala laabtoob waxuu wataa garabaati meesha waa cadaan.

Meeshaan waxaa taaga labo saddex nin labo ka mid ah ne ay gacanta ku wataan geed calan ahay kor ku heeyaan waxay wataan dhar cadays iyo koofi.

Meeshaan waxaa iga muuqday saddex wiil oo ku fadhiya kursi gadaalna waxaa ka jiro jinkad iyo sabuurad

Meeshaan waxaa fadhiya arday labo arday ah Kan ugu soo horeeyo gacanta wuxuu ku hayaa ku qalin iyo caashida Imtixaanka wuxuu wataa shaati cadaan.

Meshaan waa bundo saran ciyaal

Meeshan waxa iga muuqda diidiin maraya dhulka agmarayo geed cagaaran oo qodxa leh

Musqul hal daqad leh tunjiga lagu farisanayo kan wejiga lagu dhaqanaayo

Waa lami waxaa maraayo bajaaj kalarkeedu yahay gudoomiye wiilal u socdaan iskool jaalo xutaan

Meesha maxaa yeelo baasto macan waaye lagu dilay korna waxaa ka saaran kabsare caleen

Meeshan waa laba geed oo ubax ah mudabadooda waa jaalo iyo guduud

Meeshaan waa guryo qadiimi ah waxana kadhaxbaxayo geedo

Waa wado mareyso baa buurta waa weyn oo lagu keeno raashin ka iyo bajaaj

Miis saaran saxan iyo bakeri baaquli ah saxanka waxaa kujiro canbuuulo waxaa kor sudhan qaando baaquliga waxaa kujiro

Sarir oo labo nafaray ah

Meeshan waxaa saaran saacad midifkeedu yahay dahabi miiska waa cadaan

Meeshaani waa tukaan waxa saaran gasacman aad u badan aad u badan oo macdan ah ka gooban gasacman jaalo, gaduud iyo baluug

Guri ku socdo dhismo oo qabyo eh geedo oo eh wuxuu lee yahay sedax daqad

Meeshan waa meel lagu ganacsano waxaa taagan gabdhood oo wata indha shareer

Meeshani waa jiko lagasamaynayo maajawoyin

Geedkaas waa geedkii shla la gooyey oo waynaa

Meeshaan waa laami waxaa maraayo mooto bajaaj mootavekoon ee nagno way joogtaa oo jaakad qabto oo taraafika ah

Waa boonbalo waxaa kujiro katiin kalarkiisu uu yahay dahabi, boonbaluhuna waa cadaan.

Waa rooseeto la marsado afka

Waa sariir khaladkeedu yahay madow saaraan go cadaan bartiimo geesaha waxaa ka yaalla kulamadii

Haljoog kobo oo madow kasaran dhexda oky gadudan biraqbirq saran

Meeshaan waa meel mushqul ah waxaana yaalo qalabka musqusha

Waa khamiis midabkiisu yahay midow nin ayaa gacanta ku haya miiska wacdaan

Waa waddo wax ka muuqda geel farabadan iyo kaare iyo nin taagan

Waa laami dhax fadhiyo biyo waxaa maraayo Bajajyo bajaaj yada wey kala duwan yihiin

Waa arday fadhisa fasalka ardayda waxey kalawatan cades io jale

Meeshan waxa ka muuqda cagaf hagaajineysa wado laami ah

Meeshaan waxaa saaran soolar dalad

Meeshan waxaa ii muuqdo sax maan caddaan waxaa ku jiro canjeero khudaar waxay saaran yihiin cadaan

Meeshaan waxaa fadhiyo seddax gabdhood wax baranaayo dhar waxaan ugu juro cagaar qoorta waxaa ugu juro eedhikaar

Meshaan waxaa fadhiya nin aqrisanaya kutaab quuraan ninka wuxuu wataa macawis cimamad shaar gacantana wuxuu ku heesta tusbax

Meshaan waa lami iyo xafad waxaa ku yaalo geed cagaran

Meeshaan waxaa mar ayaa mooto karkeedu yahay gudaha bajaaj fara badan

Meeshaan waxaa yaalo geed kujiro dhagax cadaan ah waxaa ku koryaalo geed fiyoore.

Gabdho badan ayaa soo socda gabadha ugu horeyso waxay wadataa xijaab caddaana iyo shuka madow ah

Boombalo ku jiro surwaal boombalaha midabkiisu waa cadaan surwaalka midab kiisu waa dameeri

Waa jiko leeh hal daaqad albaab jikada alrbajooyin ayaa ku dhegan

Waa boonbalo lagu daray fananad iyo surwaabl boonbalo midabkiisu waa cadaan funanad waa

Bishan waxaa ka muuqdo waddo ay marayaan saddex iskarago oo isku dabo xigo

Meeshan waxaa yaalo laba dhogood oo daab ah kalarkooda yahay jaallo miis ay saareen

Meeshaan waxaa joogo arday kala wadata dhar kala duwan oo wax baranaya

Meeshaan waa boos dhismo lagu haayo waxaa jooga afar nin mid kamid ah waxa uu wataa surwaal madow ah iyo funaanad gacma dheere ah oo cadaan ah

Waxaa ii muuqda iska faallo waxaa saaran caadada saliid kalilkoodii yihiin furka waa buluug

Qolka gudihiisa waxaa yaalo labo boorso oo waa weyn Ku jiraan dhar caruur

Meeshaan waxaa yaalo miis waxaa hoos yaalla kursi kalarkiisa waa madow

Meshan waa mel dhismo kasocoto dhismad waa qabyo waxasaran labo nin

Waa jaran jaran jarowaxayaalo

Meeshaani waxaa fadhiyo niman badan baranaayo iskuul nimanka ka ugu soo horeeyo waxa uu wataa shaati gaduud surwaal madow gacanta waxa uu ku heeyaa qalin iyo buuk

Meshan waa lami waxa xaqaya cagafcagaf midabkedan waa jale waxey ledahay lex lugod

Meeshaan waxaa fadhiyo shan nin oo badar cunaayo. Seddex nina cabitaan ayay cabahayaan. Kan ugu soohoreeyo waxuu wataa shaati buluug ah.

Meeshaan waxaa fadhiyo nin waxuu wataa fanaanad gaduud iyo cadaan ah, ookiyaalo iyo qamiis.

Meeshaan waxaa taagan niman salaad tukanaayo ninka u soo horeeyo waxaa agyaalo makaroofan waxuu wataa qamiis cadaan ah.

Waxaa yaala moobeel oo bal ah waxaa ku jira sed dhago dhago eh iyo katiinad iyo faraanti ah moobeelka waa baluug katiinadane waa dahabi.

Wxaa yaalo kartoon waxaa ku jiro shaati iyo surwaal kalarkooda waa cadaan

Meeshaa waxaa iga muuqda caagad ay ku qoran tahay aadan 19 oo askirin ku jirto

Boombale ku suran Dhaho dhago katiinad faraanti geedka gacanta boombalaha midabkiisa waa madow dhago dhagohana waa dahabi

Dabaq dheer oo ah 5 biyaano hortiisa waxaa yaala qashin fara badan

Halkaan waxaa fadhiya hal nin oo wato ookiyaalo suud dameeri shaati cadaan garabaati cad iyo gaduud ah saacad.

Waxaa fadhiya gabar gacanta ayaa lagu darayaa gabar kale ee dul taagan gallo gacanta

Dhalo iyo waxaa loo miis fadhi qolka waxaa ku jiro dhaladana waa madow fadhigana waa caddeeys

Malay ladubay korsaran bardho karsan qajar baselan io barbaroni

Waa sakooyin kala yihiin jaalle xataa waxay surin yihiin boombale hadalkiisa ay caadaan

Waa garoon lagu dheelayo banooni waxa ay muuqda saddex nin wataan fanaanad jaalle ah iyo dadka dambeeyaan

Waa jiko saaran ceeg weyn iyo ber

Meeshaan waxaa fadhiyaan maamooyin ilmo yaryar wata

Halkaan waxaa yaalo gaari qurux badan oo kalarkiisu yahay baluug

Meeshan waxaa yaalo liin afkaadho babaay yaanyo qajaar basal kabaash